hayssan tani xeellizayssi daro macasati booththa may7ota may7idi gammo dunguzatakka may7dis gi uttin attumatikka izitara uttidi dizayssa xeellays

hayssan gaxxare asati shiiqidinne issisora uttiti dizayssanne qas guyerakka izati eqqidi dizayssa tani xeellashe days guussuko

Hayssanka tani beyizay aazey gizayssa gidikkoe daro asati shiiqidinne issi bessan heedzdzo asati uttidi be sinthin katha wothhidinne issa issa xeelletii.

hayssan tani beyizayssi aaziya gizayssa gidikko addisa ba koridere limate gizayssi zuuriya gizayssi xaafetidi din asati shiiqidi iza bessan dizayssa tani xeellashe daysko

Hayssa daro asati oge bolla uttidi asi hayqqida pooto wothidinne azazanishenne yeekkishe cannaqetishe un'ettishe dizayssa bessees.

hayssanka tani xeellizay aazey giikko gashe nayti issay issara siiqotethas idimeti diizeti miicishe dizayssa hayssi misilezi qoncisi deesko

hayssantani xeellashe dizay asati wora giddora keehippe cililidi beettiza keehippe lo7iza woray giddora aadhdhidi bishe dizayssa xeellashe days

hayssan tani xeellashe dizay kathay saane giddon aqarabetidi giigidinne sinththan dizayssa hayssi misilezi keehidi qoncisees.

Hayssanka tani beyizay gaxxare asati matabarataka dancidi bollara laxana afillata may'idi izati ha simmidi dizayssa beyashe dayes.

tani xeellizayssi oge bolla dumma dumma miishata shunkkurteta,timaatimeta loometanne hessa hessa malata asati shiishshidi oge bolla bayzizayssa xeellashe days.

Hayssan aazi xeellasazinagizayssa gidikko hiee hintarka intena elektirike adegappey ashshiti wuykko koronte adegappe ashshiti gizayssi xaafetti di dizayssa beyays.

hayssan beettizay haray duwas zemen bankke gizayssi bichcha xaafettidi zemen bankke gidi izi dizayssa hayssi misilezi taassi keehidi qonccissides.

hayssanka ta ni xeellizayssi asati shiiqidinne hayssa biitta goyiza kaamizi eqqidason shiiqidi ha simmidi posterebe kushin oyqqidi izati eqqidayssa xeellays

Hayssan aazi be'azina gizayssa gidikko issi aawa dayssi be siidhdhesso bolla kushe wothidinne pude xeellishshe dizayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessidees

hayssan tani xeellizayssi aaze giikko ee dumma dumma mithatinne ginben keexxettiza keeththeti buro doometha bolla dizayssa xeellashe dayskko

hayssanka tani xeellizay aaze egizayssa gidikko keehippe gita gidita kawo hinxa keeththeko tani xeellashe dize iza karenka nam7u kaameti eqqidosonna

hayssan tani xeellizayssi aazay giikko dhale kipile giddon issi macasiya dhale bayza shedishin issi addedayssazi qas biidi izi sinthen eqqidi dhaleza shammi sheddizayssa beyays

Hayssan tani xeellizay aaze gizayssa gidikko issi katama giddora oogey aaththizayssanne iza giddora asi aadhdhidii bishe dizayssa tani xeellashe days

Hayssanka tani xeellizay ayfey harganchati yiidinne diin ha ayfeza giddoppe paaranjatinne asati ayfeza giddon diza hargeza xeellishe dizayssa keehippe qoncisees.

tani xeellishin aaze beettizay giikko issi macasiya gashe naa idimmadanne dhanthashe ha xeellashenne miicashe dizayssa bessees

Issi naadayssi saketidi ichidi dees hano7aza achcherakka aayiyakka iza aaya uttadus naazi hu7e qoo7ettidinne izan ashsagiti utti dees.

Hayssan tani xeellizay aazay giikko issi kifile giddonne oykko issi bessanne keehippe daro asate shiiqidenne macay attumay issife eqqidi dizayssa xeellays.

hayssanka tani beyizay aaze gizayssa gidikko issi kipile giddon nam7u asati izayaza qummu ooso xaraphe bolla ooththishe dizayssa tani xeellashe dayskko

hayssanka tani xeellizayssi aaze giikko issi dalga dembazan daro pooliseti shiiqidinne salpetidi guppishe dizayssa tani xeellashe de'aysi

Hayssanka tani xeellizayssi aazye giikkoe hayssa waza giddon woykko hayssa higge keethethene issi issi miisheti ooththeti wurishin asi mayteme shocizayssazaakko.

hayssanka tani xeellizay aazee giikko ha7ikka asati oge bolla kayuzae ogesa pitishe puuraza denthishe dizayssa xeellay

hayssan tani beyizay aazey gizayssa gidikko kaamey oge bollara gede simmidi bishin iza guyera kaame ogeza goyshe izati giigissishe dizayssa xeellashe daysko

hayssa bolla tani xeelli shin oge bolla diza pitotanne buurata asati shiiqidinne pittishe dizayssa ayssi misiles keehidi qoncisees

aaze taas beettizay gizayssa gidikko digital fayda metawuqaza mazagabetide hayssi misgabazi ay hinte si masatize gizay xaafetidi uttidayssa bessees

Hayssan tani xeellizayssi aasey giikko qoppite paydas dumma qudideza woykko dumma paydoza intes gakkonta aggikko woykko dhayizayssa gidikko zaaridi mazgabetide mazgabeteth koshshennagee.

hayssara kaameti oge kumidi yishe dizayssanne ha kaametikka qas keehippe lo7ishe dizayssa asatikka lanqera aadhdhizayssa xeellashe dayss

Hayssanka aazi be azina gizayssa gidikko ufaysas asati wazaza dhuussishe dizayssanne shiiqi dizeti miicizayss ufayetizayssa hayssan xeellashe daysko.

Hayssan tani xeellizayssi aaze egizayssa gidikko issi keeththen asati shiiqidinne eqqi muleytikka dizayssakko keeththazas gaaththazikka salo medhonti yettida qalamekko

Hayssan tani xeellizayssi daro asati shiiqidinne issay issara issi bessan miicettishenne haasayettishe ezeti dizayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessides.

Issi biiro giddon daro asati pude baggara duge simmidinne duge baggara pude simmi izeti uttidayssanne qas tani hayssan izeti haasayishe dizayssa xeellashe days.

Hayssan aazibe azi naagizayssa gidikko poliseti shiiqidi issi bessan eqqidinne omarsara izeti asa silke dawalishe dizayssa xeellays.

Aaze tani xeella she dizay gizayssa gidikko pooliseti issifetethan shiiqidinne issi keeththa giddon uttidi pude zaari dimoleytikka xeellishe dizayssa tani beyays

Hayssanka aaze tani xeellizay gikko pooliseti issi bessara shiiqidinne pude simmidi salpetidi izeti eqqidayssa hayssan keehidi qoncisees.

Hayssan aazi be7azina gizayssa gidikko issi tamareso karera woykko dan7ora asati ha simmidi yishe dizayssa hayssi misilezi qoncisidees.

issi ayo daara ba huphe duge yeddadanne ha azazanizathus gaaththe duya woththadanne xeellash iza dizayssa hayssa misilezi tana qoncisidi bessides

Hayssanka tani xeellashshe dizay aaze giikko asati shiiqidinne issi miiththa bolla issifetethan uttidi ha simmidi xeellishshe dizayssa qoncisidi bessees

hayssan timirtte woykko tamaare naatu wuxete bolla e oothiza aawa birhanu nega uttidi dizayssa hayssi misilezi qonccissizi bessees.

hayssanka tani xeellishin issie wodala naadayssi tophiya bandiraza may7dinne micise izi maata ceeshshara dizaysse lanken eqqidayssi xeellettes

Aze hayssan tani xeellizay gikko janxila maleyas masatiza keeththey garsseppee issi maacca naya qasse keeththeza lukkada puddi denda eqqada iza giddora silke hasayizayssa xeellashe days.

hayssanka tani xeellashe dizay aaze gizayssa gidikkoee hayssan issi aawa izeti faranthishenne mazgabishe dizayssa qoncisidi bessees

Aaze tani beyizayssi giikko nayti shiiqidinne issisora ha simmidi eqqin asati izata mazagabishe dizayssa hayssi misilezi qoncisees.

hayssanka tani xeellizayssi issi mithay garsen asati shiiqidinne miicanatho ezgidi izeti eqqidayssanne kushe idimmidi izeti eqqidayssa xeellashe days.

Hayssan aazi beettizay gis giikko issi kifileza gaathan daro asati shiiqidinne uttidayssanne qas eqqidikka xaafishe dizayssabe ayss.

Hayssan tani xeelliza mala gidikko daro asati mizigeba mazagabettanas shiiqidinne mircasa mizigebas asati salpe bolla dizayssa ayssi qoncisidikka bessees.

Hayssan tani beyizayssi aazie gizayssa gidikko isporte kaasanchatakko isporte woykko kuwase kaasanchati kaa'ishe ezeti issa issara woxxishe dizayssa beyays.

ha issantani xeellizay aasey giikko dumma dumma katha miishata woykko acshota oy acshota shiishshidinne maashiren izeti paccaydi kessi woththidayssa xeella shezey

Hayssan tani xeellashe dizay aazey giikko hayssa asati biidi derejaza pude berka kesanappe izeti eqqa pude izeta ekkoyn kessiza maashinizakko

Hayssantani xeellizayssi aazi e gizayssa gidikko dumma dumma muuzeta mangotanne harara ayfo ayfeta shiishidinne shamite gizayssi dizayssakko.

Hayssan tani xeellizayssi aazey giikko maashiney izi aaza qommoe duge zaaridi yeddi sheddizayssa hayssi misilezi taas qoncisidi bessides.

hayssanka tani xeellashe dizay aaze giikko issi keeththe garsene asati shantata goochchidinne lo7o gezera aadhdhidi bishe dizayssa xeellays

Haysaan tani xeellizayssi keehippe dalgganne lo7iza keethe garssen daro asati shiiqidinne eqidi dizayssanne ee izati de7izayssa bessee.

Hayssanka tani be'ashe dizayssi gita gita pooqe keeththetakko ha gita gita pooqe keeththeta guyera qasse meli dhuudhati ekkiza ogey beettees.

Aaze hayssan tani beyizay giza issa giddikko booththa qalamen tiyettida keeththakko .Ha keeththasikka keehippe lo'iza issanne kaatamatho woga keexettida keeththa xeellashe days.

hayssan tani xeellashe dizayssi izas shempo maaro nexaaneti worqine gizayssasi laapu tammanne ichachu pessentey wurdesse gizayssa woththidayssa xeellays

hayssan aazay tani beyashe dizay giikko mangiste hinxakko hayssi mangiste hinxazikka keehi pe lo7izayssanne keehipee malalisizayssa xeelladis

Hayssanka aazey beetti zaygizayssa gidikko oge lanqen asati shantataranne borsata ba7iye deedi woththidi iza lanqera shiiqidi asati eqqidayssa xeellashe daysko.

Keehippe qonjonne lo'iza naadara koyroqanne tamareso keeththe gizayssa nam'ushanne tamman laafa marotetha laytha histada xaafada oykqa dusku nayakka lo'as.

Hayssanka tani xeelizayssi tophiya hayssa artifishale artifishal inteligentre gizayssaze dizayssa besse xaafettidii.

issi aawa dayssi poolisetho gizayssi manaxiri ayfe bolla woththidayssi oges tito giddozan eqqidi izi dizayssa hessa misilezi taas qoncisidi bissees

azii be'ashe dazi naagizayssa gidikko issi maakinay woykko kaamey guyera heedzdzu asati booththa shurabe mayidayti shiiqidinne eqqidi dizayssa xeellashe days

hayssan haaththa tankere woykko haathi izan uttiza ganne be'ashe days hayssa haaththa tankerezikka keehippe lo7iza ogera oosettid izi dizayssa keehippe qoncisees

Hayssan aazee xeellashshe taa dizay giikko dumma dumma miishsheti issi bolla gataamettidi dizayssanne hayssata giddon koronte haylley dizayssa be'ashshe de'ees